Omusaadha agemye ekalaamu aghalala nh'ekyuma ki kabwidhubwidhu eky'omuzungu. Eisimu emuli mu mukono. Ali kuba nhi byanhonhenkelezaaku mpolampola.

Entulege edhitukula obulungi einho dhili kunhwa ku maadhi ghaligho omwigga mwedhigya okunhwa. Ghaligho nhe ebisolo ebindhi ebya bbulaka ebyendha okwe fanhanhiliza ente dhete ente dho munsiko.

Ifee enho egheife ebusoga abaana baghunya inho nga babweinhe omuntu oghendhaghulo atabafanhanha kyova obona bakyusisa emitwe gyeibwe balinze inhuma, omusaadha onho oba omukala onho atwendheza ki mbaghe nhenho atunhonhiza.

Omuzungu agemye akati akiliku olugugha, ali kuloba ekye nhandha era nhi ku mukonho gwe kuliku esawa. Ku mukonho kuliku nhe biviiri bingi bili oti bya kigumbulizi.

Omuntu omutamivu n'omunhwi oghendhaye aghalala nomughagizi ogh'omupira nga bali ghalala kizibu okwaghula aligha omutegevu, aligha atali mumbera ntufu kubanga bonabona bakuba kerere bonabona baba balalu akasera ako era gholikubona bano abaghagezi abomupira bonabona balikugya bwabafugha emirere kwegamba balikugya okughagira omupira oba abazani baibwe bebendha.

Onho omusaadha avuga epiki enho, alinze emmotoka enhenhe dhibitegho, ela omubona anhinhye ku kisiba, atalwa natomera ate naleeta buzibu ku bantu bandhi, nhi ye mwenhe.

Binho ebikola ebya dhuma biraga nga omulimi afughera dhuma onho bulungi inho era nga nhembera eyobwire yayamba dhuma onho okumera obulungi inho atekwa okutolamu dhuma nga alinha ensigo enhamu obulungi.

Ateimwe abendha okusiba omupira kinho ekizimbe mwemutukira mweengira omwo mundha mwatandhika okusiba emipira gyemwendha nnhabazanhi bemwendha baghangule omupira gunho. Ate kire ekizimbe ekindhi kiriku ebipandhe ebyamata, ekitegeza nti batundhiragho amata agokunhwa nh'agokutundha.

Abasaadha ababili abalinha ensusu endheru aghalala nh'omukyala bali kumwidhandhan ekigere ekiriku obuzibu baligezaku okyekenhenya nhobwegendhereza obwamanhi badheme okwongera okukikosamu.

Ighe nhi bwoba ologhoza oti nh'ighe ghenka olinha enhaku, odhobye, lingilira ekisolo kinho, oidha kwiramu amagezi otegeere nti ti nh'ighe ghenka ghabula muli bangi ensi beli kuniga ebisolo nh'abantu bonabona bali mu bulumi obutategerekeka.

Endhu enho ekali kugha bulungi, kuba muzira madhinisa, muzira lwigii bakali ku gimaliliza bulungi aye bwe banhaba ba gimaze, eidha kufanana bulungi inho era mwenheyo eidha kwenhumiliza mwabo aba gizimba.

Ekizimbe kinho kyanhiliza inho abantu abendha okunhwa ti maadhi gonka ghabula nh'omwenge, otuukila agho. Nh'onho omwami ayemereire ali kwetegereza nhanhi oyo ali kwingila, ataba mukyala ghe, ali kuvuga ebitandha ku bitwala ye mwenhebyo.

Kinho ekimuli kyamulisa, kimoga bulungi inho kisikiliza nh'endhuki okwidha okukyemelelaku. Kilinha langi enhungi, osobola okugya gha ghunhizaaku akaghoogho ak'ekimuli ekyo.

Amatoke ganho malungi inho era gho ghetegereza ga kava kuyundhibwa galinha olususu olusikiliza kasitoma okugagula, ate ghoba nga ghakulila mu myaka oti gakughomera inho ku maadhi.

Ekikopo kinho aghalala nho mugati ogulimu ekituli gwe ndwire okulyaku, ekikopo kilaga nga kinhwebwamu kyayii era nga mwenhe kyo akyendha inho.

Ganho amayumba gazimbibwa ku lubalama olwe nhandha era ekilaga nga gali kumpi nha nhandha amaato gali ghanho kumbali goona bagakunganhya agho ekisero kyago bwe kuloba kituse ekyo gatwalau maadhi bali gatwala aye nga buti ka gabengaku ogho.

Omwana ogho bulenzi eya langa enviri ku mutwe gwe ayemereire mu makati ga baana abobughala ababiri bataireku obukokolo ku nhindho dhaibwe era bambaire ama saati ameirugavu nga bali kwetegereza.

Abantu benhaku dhino betanhira onho okulya ebintu byo musaayi Kona nga enkoko, esekoko nhe bintu ebindhi ebilamu kasita bona nga bilibwa omuntu era abantu bafunhyemu mu mulimu ginho egyo kutundha ebinhonhi binho.

Eisundhiro elya maadhi oba nhaikonto gye betolloza emiti okusobola okuziyiza abaana abato okwidha okuzanhilaku, ghaligho ekidhomolo ekya kyenvu kye bategeike agho okutaamu amaadhi

Onho omusagho mutendheke bulungi inho era yesabike kizibu okubonha olususu lwe, alinhibyagemye mungalo alikwekebedha ababonhe obuzibu buligha ye asobole okubutereza era asobole okuyamba nh'abantu abamwetolwaire.